Asay dumma dumma qumma kattidde yegiidi maadettiyo qumma mal'ettiya ha maata mera shanxxan de'iya qimaame aybbe? Ha qimaamiya maadoykka aybbe aybbe?

Ha saaminttan asay ha"i yaani haani kattaa denttuwa olaa essiis. Ubba tawu heeran asay lokkomaa qoxxi qoxxidi punaakka doommidi gam"iis.

Toophphiyaa kawotettaa giddon tigire dalgga manttiyaa ayssiyaa dottoriyaa gebiremikaela debre tsiyona yaagiyoo bitanee aybaa odiyaakonne asassi oduwaa haa zaaridi tololayees.

Ha"i nu wodiyan asay beni wode be'ibeenna darobati keehi laamettidabati de'oosona. Benippe ha"i keexettiya pooqe keettay sa'aa duussaassi gidennan saluwa keettaa milatidi lo'oosona.

issi keehi lo'iya na'iya eqqidaara diyaara issi wodalla na"aa boli guye zin'ada eqqaara baatawusu. iyookka maayido maayo xalaala gidennan akka lo'awusu.

Taani Wolayitta Sooddo yunivurshshiya gelada oyqqido hiixay keehippe lo''ees. Ha hiittan ta zin'iyoode taassi lo''iya xiskkoyinne hegaadankka qassi dummatiya ufayissay de'ees.

Godare uutta giyo melanne shuchchay dariyo biittan mokkiya keehippe cammiya daro harggettussi xale gidiya doozay asaa naatussi aybba hagaaza immii? Ha doozakka aybba harggiya xalli?

issi keehi lo'iya geela'o na'iya diyaara beetiyaarissi kushshee keehi arssa qassi ippe bola bagaykka qassi keehi lo'ees. a maayiddobaykka qassi keehi lo'ees.

Dumma dumma silkkiyan kunttiyo biraa bayzziya asatti asaa erissanawu xaafido erissuwa meray keehippe daro lo'iya qotta. Ha erissuwa qonccissoykka malaaliyaga.

Issi bootta shara giddon be'anawu ayfiyan kumiyaa xalbbuqa loomee kuuretti uttiis. Ha loomiyaa be'iyo wode xunxxa xumxxa geesishin,A zil''ettaa qoppiyo wode bollay caalees.

Maata keettaa be'iyo wode tawu qopettiyay beni asay qorqqoroy yeenna wode aani diyoogee tawu qopettees. Uuttaa be'iyo wode taayyo qopettiyay muchchuwaa.

Oosoy xayin kaa'ettiya yelaga naata ubbaa shiishshidi isilaamaa ammanuwa kaalliya musuluumeti zoriya immoosona. Ha yelaga ubbaykka toho bolli cogochchidi uttidosona.

Naa''u yelagaa naati eqqido shaapaa doonayi xeelliyoo wode iituoogaa xalla gidennan keehi injjetenna soho. Muume yabaggayi ha baggayi shuchcha xalla.

Asay shuchchan keexxiiddi diyo keettaa be'iyo wode ta wozanan yiyaabay 'taanikka hagaadan awude keexxaneeshsha' giyaagaa. Asay keexxiiddi wolqqay wurin ogiyaan essikko tana keehi azzanttees.

Nu shooron issi keeta diyaagee keehippe ziqqa gidi uttidaagee iray bukkiyoo wode he keetay di'uwan meetettiyaa malati malatidi keehippe yashshes

Modhdhuwaara walahetti uttida zo'o ashoyi giigi uttidaaga gidduwan bambbaree oyissaara diyaaga xeelliyoode haattayi doonan kumes. Beettiyaaba gidin ekkada ma ma gees.

Nu wolaytta biittan ka'iya katta qommotuppe oda giyakko odi wurssennaageeti de'oosona. Oyttay, bilanddoynne qassi erettaykka daro wode maattaara meetettoosona giyogaa.

Timaatimiyaa haggazzay daro gidishin dumma dumma quma gididi go'ees. Timaatimme ustta gidiyogan, usttawu ka'iya woxiya giddon gujjanawu keehin maaddees. Hagaa tokkidi giyawu shiishiyoge qoheena.

Issi heeran tokettidi maata milatiya meraara diya mittay he heerawu ayba go'aa immana danddayi? Issi heeran mittay baynnaakko asay daanawu danddayi?

Issi ambbaa dichchaa eesoyanawu oosettiya oosotun maashiinetu beeray wolqqaama. Ha maashiineti qassi guutta biran shamettiyageeta gidenna gishshawu gita naaguwa koshshees.

Itoophphiyaa orttodookisse ammanuwaa kaalettiyaa issi cima bitanee ba buuchchaa keehippe dichchido gishshawu a buuchchay diccidi tumaalessa deeshshaagadan hani uttiidagee beettees!

Woraa dichchiyogee medoosatu goofiniyassi xaliya shammiyogaara lagge. Woraappe beettiya geeshsha carkkoy asaa naatinne hara meedoosati geeshsha carkkuwa demmanaadan gita beeraa bessees.

Keettaynne qassi maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. dereekka a matan xoqqu giidi beetees.

Uluwaara wogga baattaa gidida asati muleekka karetta kootiyaanne qassi garssa baggaara bootta shamisiyaa maayidaageti issi mishiriyoo bantta kushiyaa immidi sarottidi de'oosona.

Amrida asati issi dembban sohuwan uttidi puutiya tokkiiddi beettoosona. Puutiya biittaa suure anssennan tokkiyooge puutiyassi wolqqaa xayisses hegaa gishshawu puudee shulles.

Issi keettaa giddon keehippe puulattida ciishsha qommoti de'oosona. Ha ciishshatu meray ayba lo'ii, keetttaykka I bawu ayba puulattidi xeelliyode lo'ii!

Ha issoy issuwa bolla keelletti uttidda zamaana ambba puulayiya shuchchay waaniddi meretti? Ha suchcha waatti waattiddi ambban keelliddi issippe giigissiyo?

Tamaare naati kifiliyan uttidi issimala maayuwaa maayidi kaalidi deosona. Asttamaare ba tamaariyaa tamaarissidi de'ees. Toophphiyan daroto tamaarissiyo hanottay gaxaren keehin laafa.

Xoosa qaala yootiya xuufiya nabbabiyoode asaa ubbassi wozana gidon woppunne qassikka irxxi geesi. Ha xoosa qaalay melidda mitta aaccissiya gitanne bonchcho.

Wolaytta wogaa qonccisiyaa maayuwaa maarara eqqidi maayi uttida macca asati qoodan muleera ichchashshaappe daroosona shin xeelliyoo wode guutta asa milatoosona.

Xaace ba biittiyo morkkiyappe naagiya bappe daruwa ba deriyawu qofiya biitte aawatetta tookidda bonchcho asaa. Ha xaace ba biittessi giidi ba shemppuwakka hayqqes.

Imattay kattaa miyo aaho keettan naa"u yelagati macca nne attuma gididi muzunqqaa kaa'iya asatun doodettidi duroosona. Asa ubbay ba doonaa curqqan kammiis.

Kookkaa koollaa yaagiyo mattoyenna ushshay assaa naatussi daro go'aa immes. Ha ushshaassi suutta malatiya Meray de'iyaagaa gidishin uyiddi guutten guutten uyanawu koshshes hegee xayikko doonaa gidin wozanaa xuugges.

Kattaa ayfe meetettiyabatuppe issoy loomiya gidishin loomee madhdhiyagaa. Loomiyaa qassi wottiiddi payyasan wottanawu koshshes ayssi giikko moorettes moorettidi wooqqes hegaa miikko agisses.

Toophphen de'iya gita asatuppe issuwa gidiya akkamuwa haggaazuwa immiyoogan nne maxaafaa xaafuwan erettida dottoriya Miireta maxaafaa. Miireti kare biittay attennan haggaazuwa immees.

Keehippe aaho ogiyan naa'u toho kaamiya matan issi bitane ba huuphiyan tookkiddo so gido buquray aybba geetetti? Ha bitane tookiiddi waati?

i meray karetta a qassi bootta kutaa ba hashiyaara wurssada maayada qassi ba naa"u kushiyaan urqqaappe merettiyaa wogga otuwaa ba kushiyaan oyqqidaara ayba iitay!

Naa'u tohuwan biya biskkilettiyaa karen eqqage de'ees. Biskkilitiyappe ya baggaara maayuwaa sikkiyo maashine de'ees. Keettaykka dumma dumma meran tiyetti uttiis.

Zammaana maashine katta goshshanchcha shooqappe cakkanawu qassi cakkido kattaka qoxxanawu maaddoosona. Hagaa mala maashiniyaa goshshanchchawu shiishidi immiyakko laamiyaa keehin maaddees.

Zamaana ogiyaa oosoy yaanappe koyro beni aawati shuchcha qoxxidi issimala oottidi ogiyan hiixidi go'ettoosona. Hagaamala beni meeziyaa hai yiida engineeretti dichchidi kobilostoniyaa ogiyaa giidosona.

Cora asati sharaa hiixxidi kawuwaassi giiraa qanxxennaageeti ogiya doonan bayizziyageeta seeraa naagissiyaageeti yedettiiddi doosona. Etappe issoy sinttaara sharaa tookki uttis.

Keehippe orddenne deexxiyaa miittaa qeranawu woykko qoo'anawu maaddiyaa sa'an zini"da buquray xeelliyoo wode keehippe wolqqaama giido mittaa naa"u kessi oliiges!

Taani daro wode yelaga naatu qooriyan diya worqqaa be'iyode tanakka shamma shamma giissees. Ubba ta siiqo laggeessi shammada woyissiyakko tana ayba lo'anee?

Iraa ekkii ekkidi daro injjetin daayi uttida maaxe santtay aradda shooqan aatti uttiis. Ha santtaa miyoode taani gita ufayssaa demmayiis.

Puulunttay bantta huuphiya kammido aawaynne aayyiya bantta na'iyo gidduwan essidi ufayssa miichchaa miicciiddi eqqidosona. Na'iyanne aayyiya boottaa maayuwa maayid eqqidosona.

Keettaassinne issi heeraassi carkkuwaa immiya miishshay beettes. Ha miishshay heeray hombbiyo wodiyan irxxay carkkuwa immiyaa heeraassi woppu carkkuwa immiya miishsha.

Issi cima asaa caama karen wottidoge de'ees. Hagee caamay de'iyo keettay keehin puulattida keettaa. Hagaa mala caama taani ta aayeesi oychchin gatee keehin al'idoga beada keehin dagamasi xoossi ashsho.

Xoossay ba na'aa issuwa aatti immidi asaa naata ashshidoogee maalaaliyaba! Yesuusi asaa naata ashshanawu ekkido metuwa hara asi oonee ekkana danddayiyay?

Cora yelaga naati boottaa maayuwaa maayidi wolaytta qonccisiya maayuwaa maayidi qassikka hegamala curqqa oyqqidi awan deiyona? Ha yelaga naati aybissi biidona?

Taani beni asay shankkaa biidi banaara gayttida do'abaa haasayiyo wode daruwa siyays. Maahee keehi itanne asaa puuzziya do'a gidiyo gishshawu ta iita yayyays.

Issi issi ganddattiyaa heeratuura luxanchcha naati keehippe minnidi luxiyoogaappe denddidaagan sinttaw kiyidi saleedan xaafiyoogan batta luxettaa suure luxiyoogee keehippe lo'es.

Haree issi deexo tohuwaa issi heerappe hara heeraa tookkidi woykko caanidi efaanawu maadiyaa so meedoosa. Hariyaa asay caana xalaalawu gidennan hara oosuwawukka go'ettees.

Issi macca na'iyaa issi siiniyan karetta tukkiyaa jabanappe tigaydda deawusu. I sinttanikka cora tukkiyaa tiggiyo siinekka duge gufani uttidage de'ees.

Timaatimee asay min bollawu go'iya daro mucurettidabaa ba giddon oyqqida daarinchcha kattatuppe issuwaa. Asay woxiyaa kattiiddi mal'ettanawu timaatimiyaa anccidi gujjees.

Karetta gaamuwaa naa'antto xekka timirtte keetta yaagiya tappelay kaqqetto timirtte keetta kare addisaban de'ees. Hagee timirtte keettay keehin diccida shuchchappe oosettida zamaana timirtte keettaa.

Asay kattaa miidi uyiyo wode pashikki oottiya tukkee siiniyaan kummidaaga xeeliyode uya uya gees, assi meraykka ayba lo"i tuma ane be'itte.

Daro wode asay nu toophphiya bollan kawo gididi kaalettiyogaa dosees. Leemisuwawi kawo dottore Ahimeda Abi awu biikkokka kawo gidiyo gishshawu asay a bonchchees.

Woggaa zammaana hanotan giraassuwaaranne shuchchaa gaaccoogaara munaqqidoogan merettida lo'iyaa ogiyaa. Ha ogee korikonchchiyaa ogiyaappe baanawu yaanawu hemettanawu keehi daro lo'es.

Daro macanne atuma asay issi mala keehippe lo'iya puula bootta maayuwa maayiddi eqqiddi keehippe daro lo'osonna. Ubbakka maca asattu puulay malaales.

Ooratta luxettaa hiillan giigida milatissonne mali be'o hiillaa maxaafay luxanchchatussi daro eraa immiyogaadan hiraagettees. Ha maxaafay koyruwappe usuppuntta kifiliya gakkanawu wolayttatto doonan giigiis.

Gaammo moottaa asaa qonccissiyabatuppe issoy keettaa keexettaa. Ha keettay mittaaninne woyshshan, hegaadankka gattaaninne sussing keexettiyagaa gidiyo wode adussa wodiyassi go"aa immana danddayees.

Huuphiya binnaanay duge biidi dulliyakko matido machchiya bari xeessaa oyqqada azinaa bolli zemppa uttaasu. Eta naa"aa maayuwa meraykka issi mala.

Saynnisiya eraa go'ettiyoogan eesuwan diccida paappayyaa mittay dulliyara teeraa yonddoddida ayfiya deexetti uttiis. Ha paappayyaa mal"uwan gidin irxxatettan gakkiyay baawa.

Donuwaa be'iyo wode taayyo qofettiyay A doyssidi bambbariyaara kaashi kaashi miyo wode pala mal"iyoogaa. Loytti maayidi giigettidi hemettiyaa aayoti tana ayba lo'iyoonaa.

Kiike mocona gidiya dottoriya Ahimeda Abiyyi goshsha sohuwan eqqidi kattaa ayfiya murutaa akeekan yiggi xeellees. Ha asi nu biitteessi Xoossaappe imettiis.

Bullachcha keettan bullachchaawatussi giigida eti uttiyoo oyidee puulatti xeellananawu ayiba lo''i giigidee! Ciishshayi ya baggaara ha baggaara giigidi keeta dummayi aggis.

Koorinttiya wolqqa poo'uwaa wolqqawu laamiya zamaana eexxiya buquray asaa naatussi ubba qassikka so gidon aybba maaduwa immi? Ha buqura oonne giigissidday?

Yelagay ba de'uwaa loyttanawu ba yeletto biittappe baqqattan kare biitta biidi abba haattaa boollan markkabiyan de'ees. Hagaamala ogiyan hayqqoy keehin daro. Xoosso neeni maadda. Taani haga mala hemetta dosiikke.

Issi xellin xeellin agoppa agoppa giya keehiippe wolqqaama poqqettinne qassi oyddu ginawu biya maalala ogetuura biya kaameenne ha ubbasankka qamma gallassa ootti uttida mabiraattiya poo'oy hay ta godawu lo'ees.

Daro issi mala maayuwa maayiddi bantta issippe eqqidda maaba naati giddoppe issinna ba hashiyan wottiddo buquray aybbe? Ha asatti aybba qonccissiyoona?

Issi adli'e ciishsha mera maayuwa maayidda yelagay ba kushiyan oyqqiddo bootta meray de'iyo banddiray awa qonccissi? Qassikka ubba asay issi mala maayuwa aybbawu maayidde?

Issi giya giddon dumma dumma qara miishshati de'oosona. Ha qarabati birataappenne mittaappe oosettiyaageeta gidishin, hageeta oottiyaa eranchchati ta qofan gidikko bonchchettana koshshees.

Issi mino goshshanchchay ba gadeen loytti goyyi zerido kattay a xallawu denttin wurenna. Qassi dagoy shiiqidi yeexxiiddi gaashiya cakkiyode waa lo'o lo'ees gaadii?

Bootta maayuwaa woykko qamisiyaa maayida issi keettaa asati macca ayiyaanne i naati issi sohuwaan eqqidaageti ubbaykka meran arssa gidiyoo gishshawu keehi lo"oosona!

Ichchashantta kifiliya wolayttatto doonaa luxiyo maxaafay bana giigissida nne kaalli xeellida asatu sunttaara imetti uttiis. Hayyo zoriya immidaagee Abarra Aakilila.

Cora mittaa qommoyi diyoosan di'oyi biittaa daakki daakki maaraa mankkaa xayissi uttis. Ha sohaara ya baggi xeelliyoo wode cora worayi des.

Baatiriyaa geetettiya xuman xomppiyo zammaana buquraa koyro wodiyan medhdhida asa sunttay oonee? Awaa wolqqan oottiya baatiriyaappenne shuchchan oottiya baatiriyaappe go'ettanawu injjetiyagee awugee?

Hagee haattaa giddon diyaa do'ayi tana salo gupantton diyaa ayi do'aappekka yashshes. Ha do'awu bollay orddii orddidi xeellanawunna keehippe yashshes.

wolayttattuwa luxxiyo maxaafaa naa"antta kifiliyaagaa yaagiya xifatee beettiyaagaassi meray keehi maataaakko baqqidaagee beetees. Ha woraqqataykka darotoo asay bantta naatussi shammanawu koyddo maxaafaa qonccissees.

Sa'aa bollan agobariya hiixxoogaa bolli boyinaa anccoogaa melissanawu awan miccidoogee beettes. Ha miccidoogee melin ekki efidi woxan gaaccidi xiille kesseettes.

Issi yelaga na'ay wolaytta banddiraa meray de'iyoo maayuwaa ba bolla maayidi birataa dirssaa bolla zemppi eqqidaagee xeeliyoo wode ayba iitii.

Issi kuhay kenchchechchi uttido ahuwa bilale kariyan keehippe lo"iya na'iya uttada manaaciya kushiyan oyggada maattaa bukkiyaba milatiyara beettawuus. Hagaamala sohoy keehippe lo"iya sohuwa.

Asimara horophphiliya dembbaa giyogee xeelliyo wode I lo'iyo lo'oy deree tana woygidetii! Ubba ha"i nu biittan keexettiiddi de'iya horophphilliya sohuwanne hagaadan keexxiyakko aybee!

Daro layttatussi dumma dumma metuwa giddoora kanttidi luxida luxanchchati hoolliyakko gakkiyo wode keehippe ufayssees. Ha naati bantta oosuwa qaadaa medhdhana gakkanawu kawotettay miyyiyan eqqana bessees.

Issi aayiyaa sharan zo'uwaa xaphphuwa woykko qaysiriya bayzayda deawusu. Hagee zo'o xaphphoy dumma dumma go'a immees. Issoy sutta gujjanawu asay go'ettees. Baggay qassikka usttatettawu goettees.

Kaamiya giigissiya hiilanchchay birata qanxxiyo buquran kaamiya matan zemppiddi birata qanxxiddi de'ees. Ha hiillanchchay kaamiyawu koshiya birata qara miishshan qanxxes.

Toophiyaa giddon diya daro maalaliyaa wogaappe issuwaa gidida tohossa toophiyan diya murssi asaa wogaa. Ha wogaa daro asayi dosidi xomoises.

Abeeti bagalashoy de'iyagee lo'ees gaanawu phoolees! Ay hegaa xalaalee magalashuwa yagiya huuphe yohuwan xaafettida danttoy bari huuphen nabbaba nabbaba giyagaa.

Toophphiya biittiyo daro wodetussi gishshatiiddi takkida zo"o, adil"e ciishshanne maata mera banddiraa be'iyo wode gomppan michchees. Awudenne ba biitta sunttaa siyiyo wode gomppan loccu geenna asi baawa.

Qoodan amarida attumanne macca naati bantta huuphphiya pashshikisanawu dumma dumma zanaqiyosaa sambbatatun boosona. Mochenaa booraago waashshan zanaqqiiddi diya qoodan cora yelagatuppe heezzu attumaageti xeelliyode ayba lo'iyoona!

Issi cora asaakko naqashshaa gattiyaa eqotaa makkisuwaa bolli eqqidi hasayiidi de'iyaa yelaga na'ay maata mera shuraabiyaa maayagee asaa qeexiyaan xeelliidi hasayees.

Gaashshee Toophphiyan keehippe erettidanne baaso gididda buddennay merettiyo keehippe murutta katta. Ha kattay gara woykko ho'iya heeran mokkiya suufa ayfe de'iyo katta.

Nu toophphiua biittan tukke daro aahuwan erettifa asay qumaa mi simmidi bollaa pashkkissanawu uyiyoba. Ubba taani tukke dosiyodn aybakka dosikke gaana danddyays.

Asayi miiddi uyiddi allaaxxiddi shemppi ekkiyoo aaho kuwaara ubbayi giigi uttido keettaa be''iyoode tana gela uttaa uttaa ges. taani keehippe dosayisi.

Toophphiyan keehippe erettiya dalbbo gabreeliya woosa keettan daro xoosa woosiya asatti bootta maayuwa maayiddi xoosa woososonna. Qassikka Toophphiya banddiray kaqqettis.

Amarida adil'e ciishshaa meray de'iyo shurabiyaa maayida naati deosona. Issi yelagay qassi boottaa curqqa maayuwaa mitta xam'aa xeeran qachchidi a bollan damotta yaagidi xaafiis. Ha eti de'iyosay awe?

Dumma dumma meraninne geesan oosettida wogaa maayuwaa sikiya keettay karen ashaangulitiya maayzidi haayite nuuni sikoos yaagiyaa kita aattidi deosona. Hagaamala maayoy keehin ufaysees.

Caamay dumma dumma galbappe paabirkkan merettiya asaa tohuwa naagiya ubba qassikka puulawu maadiya asaa buqura. Ha buqura asay ba tohuwan wottes.

Mata wodiyappe haa simmin daro paabirkkati dumma dumma maccanne attuma asaa caammata medhdhiiddi de'oosona. Ha caammati guutta biran shamettidi gita haggaazaa immoosona.

Issi qeeri mitta malatiyaagee biittaappe pude mokkiyaagee he mittaw maadoy aybakkonne erettena shin asay ba karen he mokkiyaabaa coogidi wottis

Issi sohuwan shiiqqi uttida tamaare naati diyoosaappe ya bagaara issi adil'e ciishsha mala meray de'iyo keettay diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dumma keehi lo'iyaabatikka de'oosona.

Keehippe qodan cora dummda dumma qommo meraara diyaa upuupatuuninne carqqetun puulatti uttida lo'iyaa keettaa. Asayi dummatida shiiqoyi diikko haagadan giigisses.

Kooka koollaa yaagiyoo ushshayi ayibakka sakkarissennashin daro asayi ha ushshaa daroppe ixxes. Gidikkonne issii issi attuma asayi ha ushshaa dosidi uyes.

Malaales! Naa'u geela'o naati keehippe puulanne be'inkka ubba be'a be'a giya malaala huuphiya doossiddi bessosonna. Ha geela'o na'ee huuphiya doosay salo gufantton hari de'iyabba malatenna.

Zamaana utteliyan, restoranttiyan giigiyaa berggeriyaa maana gaada biyode Xoossaa sunttan haakko, marccuwaa kiisiyappe qoqofidi mirggiis. La haaga donuwaanne phuuphuliyaa xiixidi bayzzidi oyddu xeettanne giyo hegappekka daro marccuwaa qoodissosona.

Nu shooron issi mishireessi issi maatta miizza de'iyaaro ubbato bakushiyaappe miza mizara he miizziyoo kaafetada oyqqana xayikko he miiziyaa waayissanaw dawsu.

Cora wolaytta asay wolaytta wogaa maayuwaa maayidi duridinne hombboccidi deosona. Eti ootidi deiyobay tay eretena. Ha sohoykka katama giddon zamaana ogiyaana.

IPDi yaagiyaa xuufiyaa miyiyan kuttuwaga gido kafuwaga gido erettibena issi baalliyaa misilekka de'iyo malaataay beettees. Ha malaatay toophphiyaa naaqqashsha gaatiyaa eqqotta qonccissees.

Issi gastta aaway karetta zo'onne adil'e cishcha meraara de'iyaa maayuwa maayidi haasayeeshin meeccibeenneyye urqqatidaba malatees. Aara lo'enna haraa maayana koshshes.

Wolaytta yelaga atuma naati maca naatura issippe wolaytta wogaa maayuwa ubbaykka maayiddi issippe eqqidosonna. Dungguzay qassi wolaytta wogaa qonccissiya maayo.

Yelaga naatu xallay issippe gididi ubbaykka issi mala bootta shuraabiya maayidi silkkiyan banttana banttarkka pootuwa denttoosona. Taani etaara denddiyakko daro lo'ees.

Malaata daro eqotatussi awu awu aagee agee des. Ha beettiya kiloy pirdda keettaa malaataa gidishin asaassi awu a ooseedan likkidi immiyoogaa gaanawu koyyis.

Ayide gidinkka hagaa mala sakkarissiyaa ushshaa asi uyana mala shobbikkenne tawukka uyikke. Ha ushshayi asaa payyatettaa bolli wolqqaama qohuwaa gattiyoogan wori agges.

Zal'e keettan macca naati banttana sawettiyonne puulayiyo miishshati beettoosona. Macca naati ha sawettiya miishshata go'ettana koshshes ayssi giikko eta bollay eesuwan xinqqiichches.

Issi heeran tamaadan eexxiiddi de'iyaa tamaa abbay beettes. Ha tamaa abbay yuushuwanikka wogga wogga shuchchay beettiyagaa gidishin ha tamaa abbaa heeran eqqikko michches.

Asay dumma dumma erettiya gidin erettenna gaasotun yelettiiddi gidin diccishin issi bollaa kifiliya qohettana woykko xayana danddayees. He asati qassi kiranchchiyan boosona.

Wolaytta biittan daro qommo asaa payyatettaa naagiyaa woykko isiporttee de'ees hegeetuppe issoy kuwaasiya giyoogaa. Kuwaasee naa"u meran shaakettees hegeetikka tohuwaagaanne kushiyaagaa geetettidi.

Wolaytta giddon daroto gaxarettiyaasan imattatettawu biyoodee bilandduwaa, oyttaa, baacciraa aattoosona. Hegaara qassi ustti maanawu gosiya kumida maattaa bollan kosorootiya yeggi sawettidi aattoosona.

Adil'e ciishsha merara diya qooriyan wottanawu maaddiya worqqay coo moorettes. Alleeqo mishshappe qassi xeeran dumma dumma qotta oyiqqiyode keehippe lo'ees.

Ha dumma dumma paabirkkan merettiya so gido buquran tiggettidda asay uayanawu maaddiya ushshay aybba geetetti? Ha ushshay aybbippe aybbippe giiggi?

Nuugaa luxetta keettan uttiyonne dawutaraa wottiyo oydee issippe ohetti uttiis a tohoy qassi birataappe oosettiis. Qeeri naati dichchaa bollan luxettay wolqqaama beeraa kaa'ees.

Mochchenaa booraago gonggolloy Wolaytta moottan awa allaanaa giddon beettii woykko awa allaanan de"ii? Ha gonggoloy muleera aappun asaa oyqqanawu danddayii?

uuttaa tokkiya asati maarara eqqidinne uttidi beetoosona. qassi etappe guye bagaara eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma mitaa bonccota malatiyaabati de'oosona.

Wolaytta wogaa maayuwa wolaytta asaappe gujuwan kare asatikka meezetiiddi yiidosona. Ha wolaytta asaa wogaa maayoy daro asati ufayttidi maayiyo maayotuppe issuwa.

Hagee darotoo makkisiy de'iyoo wode asay ba soni de'iyaa magalshshuwaa dumma dumma qottan qachchidi loytiyooge kare baggaara yiidi xeelliyaa asaa keehippe lo"ees.

Issi sure keettan lo'iyaa uttiyo karetta shuggiya oydettinne guyye baggaara wogga televizhiinee beettes. Ha televizhiiniya ha shuggiya oydiyaa bolli uttidi be'iyoode ayba lo'es giidetii!.

Pude xeellin yiicoyi ongganaaniya asay daanawu kawoy keexxido pooqiya giyo yashshiya keettaa. Ha keettaassi geesay gujji gujji biyode duussawu injjetenna.

Tohossa toophphiya dalgga manttiya giddon de'iya cora kochchaa asatuppe dariyageeti issi mala hanotan de'oosona. Ha asatuppe dariyageeti maayettaaninne bollaa puulattiyobatun issi mala.

Macca naati ba puulaa naaganawu hayittan wottiyo miishshay beettes. Ha miishshayikka guduchchaa giyoogaa gidishin ikka worqqaappe faabirikkan giigidi yiya puula miishsha.

Saruwa naagisanawu maaccida xaaccetti heezzu maarara eqqidaageeti xeelliyode keehippe yashshoosonna. Tumaa odiyaabaa gidikko toophphiya biittan xaaccettu beeray ogaappekka sarotettaa xeelliyaagan darees. Eta iitay bochchoopo.

Asay ha"i wode biraa qottanawunne dichchanawu efidi dumma dumma bankketun ba biraa wottees. Taani qassi bankkiya go'ettiyogaa haraba ubbaappe daruwa dosays.

Issi issi zal'e keettay diccidaagaa gidikko ba oottiyo oosuwa ogiya bollan asay be'ana ma kaqqees. Hagaadan oottiyoogan asay ba oottanawu koyyidobaa sohuwaara de'iyoosay dawali gakkidi ottanawu maaddes.

Gaammuwaa calaa Wolaytta asay maayiyogawu birshshettay woykko aattiyo kiitay aybee? Wolaytta asay olawunne shankkawu biiddi ekkidi efiyo tooraa qommoti aybee aybee?

Hagan intteyo diyaa ubba zal"iyaa gidin qassi hara harabatakka erissite yaagiyaa erissoy kaqetti uttidagaa be'iyoo wode a meray zo'o gidiyo gishshawu iites.

issi sohuwan beettiya cora dumma dumma biittaappe oosettida miishshati diyaageeti beetoosona. ha miishshati diyaageeti asay darotoo kataa kattidi ho'ettanawu maadees.

Hashshukka ayba lo'iyona. Cimid hagaamala siiquwan issoy issuwaara wozanappe miiccidi deiyoge xoossi maadina. Aaway kushiyan xaphphuwaara shodido shumbburaa ayfiyappe tura duuttid de'ees.

Puulayanawu maadiya keehippe dumma meezetibeena hanotan merettidda buqura matan eqqiddi haasayosonna. Ha buquray salo gufantton erettiya biitte oonatetta yootiya ali'obba.

Taani ay biittankka asay ispporttiyaba denttidi haasayikkonne be'ikko keehi daruwa dosays. Shin ubba qassi wolaytta ispporttiya kaassa be'anawu iita halchchays.

Shuchcha keetta misile de'iyo dumma dumma xuufiya oyqqidda erissoy aybba yooti? Ha erissuwan de'iya issi issi xuufetti aybba birshshetta immiyoona?

Daro doozzatti de'iyo keehippe qoodan cora asay issippe hemettiyo aybbawu maadiya heere? Ha issippe biya cora asatti awa biyaaba malttiyoona?

Neettee kaassanchchati kaa'anaassi maaddiya kuwaase geliyo keetta gididi maaddeees. Leemisuwaassi naa"u neette qommoti diishin hegeetikka haddirssanne ushachcha neetteta geetettidi xeesettoosona.

Issi na'aaranne na'eera eqqidi kaa'iiddinne allaxxiiddi beettoosona. Shin na'ay xalahiya malatees ayssi giikko huuphiya loyittaasi giidi macca naatuugaadan guyye qachchi wottis.

mitaa tokkiyoogee asaassi daro go'aa immiya ooso qommo. mitaa tokkiya asaa matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Wolaytta sooddo yunvurushiyaa giddon lo'iya lo'iya keettay Des ikka luxanchchatussi daro haggaazaa immes. Shin yunvurushiyaa giddon keettay haakki haakki diyoogee lexanchatussi daafura.

Keehippe xoqqa pooqe keettaa liiphphiyaara duge zaari xeelliyoo wode garssa bagga sa'aan doodettidi uttida mittati maarara sohuwaa loytti wottido heeray awa geetettii?

Amarida attuma wodalla naati issoy issuwaara qoomettidi durosona shin ay Mera maayuwaa maayidonaa? Eti giddon haahuwan haahuwan issoy issoy oyqqidobay ayba geettettii?

Silkkiya giigissiyo keettay mooretidda dumma dumma silkkiyanne qassikka hara malattiya buqura giigissiyo suyqqe. Ha suyqqiyan hiillanchchay ba kushe hiillan giigisees.

Bonchchettida imattay nu biittaa Wolaytti yiyo wode ha imattatussi xekkaa naagida qumaanne hiittaa giigissiya gita katta keettaa. Ha keettaa goday wotanchchaa Gabresillaase Hayla.

Guutta naati son de'iyoo asay ubbay giyaape biidi shammi ehidi ba sonni kattidi mizana mala getetti giyaan sa'an miccetti uttidagaa xeelliyoode shamma shamma giisses!

issi timirtte keettaa giddon diya cora asay eqqidaaga sinttan issi bitanee eqqiis. ha bitanee diyaagee qassi asaassi darotoo banddiraa oyqqidi eqqiis.

Wolaytta isporttiyaa yaagiyaa xifatiyaa ba bolli oyqqi uttida irzzo qottay de'iyogee dumma dumma meratun puulattidi uttido giishshawu xeelliyaa ayfiyawu keehi lo"oosona.

Ba peeshsha allaalliya eesuwan polana koyyiya asa ubbay maaraara deriyassi haggaazuwa immiya kaamiya sinttan eqqiis. Ha eqqida asa ubbay kasetanawu sugettees.

Asay ba gaden dumma dumma maanawu go'aa immiya doozzata ira wodiyan tokkananne zerana koshshes. Hegee xayikko away geliyoode namisan bananne ba keettaa shocissana danddayes.

Dumma dumma karetta xuufiyanne ubba qassikka maata meran xaafettidda xuufe aybba qonccissi? Qassikka ha mule xuufe issi bolla naababbiyodee woyggi?

Issi suuqiyaa giddon dumma dumma mitta ayfetinne ataakiltte qommoti de'iyaageeta gidishin eta giddoppe issoy muuziyaa. Muuzee asaa harggiyaa teqqanawu danddayees.

Heezzu aayoti ogiyaara hemetiiddi biyaageetu goddon issi mishiriyaa de'iyaara ba huuphiyan aybakkonne tooka ekkada baydda beettaws shin eti awa simmidi biyoonaa.

issi gaayee beetiyaagee tana ayba iitii! qassi a matan issi maata mala meray de'iyo bonccoy diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dumma keehi iittiyaabatikka de'oosona.

Santtaa doyssidi sawo maataa a bolli gujjidoogaa oyttaara ekki ekki miyo wode pala mal'ees. Santtay darotoo mokkiyoy gezettiyaa woykko meeggi ekkiyaa heeraana.

Tuumuwappe giigida bolaa galbba shugisiyaa miishsha woykko shamppuwaa yaagidi xaafettida xuufee de'ees. Alamiya tekinollojjee awa biidi de'iyakko xiskkay bizhgamees woykko bobarees.

Maataa tokkiyogee ambbaa keehippe puulayiyabatuppe issuwa. Ha ambban oosettida dichchaa oosota mooriya issi issi izaawatu bollan kawotettan wolqqaama tangguwa ekkana bessees.

Abeeti ta godawu niyo galatti gido simi hage ayba lo'i! Tawu doonaara saasoy yiidi de'ees. Hagaa shochcha maattaara yolppayada maa co.

Issi bootta meray de'iyoo sohuwan shara caammay de'ees. Ha caammaa qommoy wottidi hemettanawu kawuyi ekkiyo gishshawu hara caammatuppe wottanawu injjetees.

Gifaataa baalaa wodiyan dumma dumma Wolaytta moottan de'iyaa ambbatun "yoo yoo gifaataa" yaagiya xuufee kaqqettees . Gifaatay Wolaytta dere asawu layttaa laame baala.

Nu wolaytta biittan daro wode issi ooso keettan oottiya asay issi izaawu ba oosuwa asawu qoncciyan bessees. Qassi wolaytta wogaa maayuwakka maayees.

Naa"u gooma motoree tookkido yelaga naati coo diyakko ooni danddayanee! Ha yelagatuppe dariyageeti banttanne bantta soo asaa shemppuwa tookkidi wottoosona.

Wolaytta moottan de'iyaa xomosiyonne zannaqqiyo sohuwappe issoy ajjoora soosuwaa gidishin daro asay ha sohuwaa biidi xommoosidi nne zannaqqidi pootuwaakka denddidi deosona.

Biittee murutatettaa xoqqissanawu biittaanne haattaa naagiyo oosuwa minttidi oottanawu koshshees. Biittaanne haattaa naaganawu qassi dere asaynne kawotettay irkkaniya bookkanawunne mittaa tokkanawu bessoosona.

Toophphiya giddon de'iya Kafo qommo gididi sa'aara hemettiyabatuppe issoy yanchchaa. Ha yanchchaa giyo kafoy hara kafotuppe geesaaninne orddetettankka dariyogee maalaalees.

Heeraa asaa duussaa meezee xayennan baanaadan dere asay wolqqaama beeraa bessees. Ha wogay xayennaadan yelagata loohissiyogee keettaassi tuussaa essiyogaa mala minutes.

Muleera ba giddon tammane naa"u asa kanchchiyaa gelissada caananawu danddayiyaa kaamiyaa xeelliyoo wode wogga kaamiyaa ogiyaara ha kaamee kanchchee yiidi de'iyaagee beettes.

Naa'u puula shuchcha keetta sinttan yelaga na'ay sugiyo buquray dumma dumma miishsha issi sohuwappe hara sohuwa efiyo buqura. Ha yelagay eqido ogee kaamiya ogiyaa.

Alamiya giddon cora biittay issoy haraara toho kuwaassiya annaaciya annaacettees. Qassi he annaacettiya asaa giddon loytti kaa'ida kaassanchchay worqqaa woytettees.

Awudekka shuchcha keettaa keexxiiddi hemettiya asay kiyiyo xekkaa giigissiddi hamettenna asayikka kiyiyoosaa giigissana koshshes. Hegee xayikko eta wati kessana danddiyiyoonii?

Qumaa keettaa be'iyo wode taayyo qopettiyay namisettida asay ba marccuwaa immi immidi bawu koshshaagaatto miyoogee akeekettees. Lasttiqe oydiyan uttiyoogee tana ufayssees.

Issi shuchchaappe oosettida lo'iya keettaa yuushoykka shuchchan diretti uttidaagee beettes. Keettay asaa naatussi kane koshsha gidishin asay ba Soo asaara issippe daanawunne iraappenne awaappe attanawu maaddes.

wolaytta woga qaalametun tiyetidda suchchappe meretidda dirssay awa heeran beettii? dirssappe sintta baggara de'iya shuchchaa keettaa maadiya dooretida miishshay aappun biran bayzzettii?

Xoosso hagaappe tana neeni ashsha hagee haatteeye biitte. Hagaa haattaa akeekennan eesotiya wozanan woykko qoppennan taani xeellada keehippe de'iyosan kokkora aggaas.

Gidduwan zambaa mittay tokettin yuushuwan al"o miishshan giigida oge doona xomppiyan phooliya Addisaaba ambbay beettees. Ha ambban qeera kaamee kumi uttiis.

Issi wodallay diyaagee ba hashiyaa xoqqu ottidi eqaagee maca naata hanoode ayba lo'ii! Qassi a miyiyan xaafettida xifatee asaassi ayba kiittaa attii?

Kaamee ba ogiyaara bululiyaagenne appe miyyessaara asay hemettiyaagee beettees. kaame hemettiyosaappe miyyiyaan asayi hemettiyo ogee giigidaageenne giddo bagga ogiyan amibbaa puulayanawu tokkido zamibbay de'ees.

Lu dummatida qanxxidonne anccido ashshuwaa miiyo keetta yaagiyaa keetta penggiyan lo'iyaa kaame, qassi so geliyosan ciishshaynne magalashshoykka keehin puulattida de'ees.

Issi ciishshaara puulattida sohuwan naa''u burccuqquwaara uya uya giyaa juusee de'ees. Ha juusiyaa be'iyoo wode kattaa mule meennan hagaa xallaa uyiyaakko lo'oshin!!!

Toophphiyaa kare biittaa asatu gaytottetta eqqota naaqqashsha oyqqida boottaa banddiray kaqqooge de'ees. Hagaamala banddiray darotto maadiyoy issi biittaa qoncisanassi gidenan hara allaliyasa.

Wolaytta doonaa pilgettanne dichcha eqqotta yaagiyaa xuufiyaappe dalgga yaagiya qaalaykka de'ees. Leemisuwaasi yaagidi dalgga biittay goshshawu injjjettees yaagees. Hagaa qaala kochcha gidiyako taani keehin koyaysi.

Nu toophphen xifatiya eran sintta xeera gidida Gabre madiina Tsaggaaye hanotata pilggi xeelliya bari ayfetun burxxu gi xeellees. Ha asi gita asa.

Dorssaa galssa ootti modhdhissiyogan giyaa kessi bayzzi miishshaa demmiyageeti hosppun dorssata kattaa ayfiya mizoosona. Ha dossatuppe beettiya biray eta dureyana.

Issi issi asay daro wode issi biittawu aattiyo kiitaa issi daraphphan eqqidi aattiyode tana lo'ees. Qassi polise issiba haasayikko taani haytta imma siyays.

Issi wolqqaama abbay woykko haattay de'iyagaa giddon laa guutta na'aashin waanidi ha wogga haattaa giddo xalidi gelidi ubba yashshaa xayidi miiccii!

Issi sohuwan eqqida naati aybba yeemoyiyoonaa! Issi maata mala meray de'iyo miishshay diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dumma keehi lo'iyaabatikka de'oosona.

Ha sa'aa bollan de'iya ubbabaappe bullachchaadan ufayssiyabi de'iishsha! Bullachchaassi koshshiyabata kunttiyobati huuphiya sakissiyabata gidikkonne wurssetta ufayssay be'idaynne aggoppo, be'ennaynne be'oppo giissees.

Ayfama liiqaa timirtte keettan tamaare naati barkka issisan uttidi paaciyaa ekkidi deiyoga beesiyaa misile beetidoy tohossa toophphiyaa televzhiniuyan ekkettidage de'ees.

Naa"u issi sohuwaan uttida caammati meraara karettawu biida zo"o gidiyaageeti giyaan shammanawu koykko giyaan woysu biraa eekiyaaba milatiyoonaa? Qassi etikka aybi bolli uttidonaa?

Bari huuphiyan biitta malatiyaba tiyida arssa na'iya sa'ara gooshettiya bootta adussa qoliya maayada eqqaasu. Hagaa mala maayuwa maayettay cora asaa ufaysses.

Garssa baggay zo'o gidido adussa kaamiyaa giddo xeelliyoo wode asay issoy issuwaa bolli eqqidi biyaagaa xeelliyoo wode ambbaa giddon hara kaamee baawe giissees!

Tiito kaamiyaa bayzziyosaa yaagiyaa taappelay deiyo keetta giddon mittay woykko kuwawu haniyaa mittay beetees. Hageeti kaamiyaa kareppe ehidi bayzzosona gidokona?

Keehippe mal'i ka'ida kattaa injeraa bolli wottidogee puulattidi uttidagaappe gaxa baggaara qanxettida injeeray de'iyaagee sayniyaa bolli uttidagaa manawu bayda days!

Cora asay shiiqidi ambbaa giddon harggee heeraa hambbalaashenna mala ubbay issippetettan heeraa geeshshatettaa naagiyogee ayba ufayssiyabee! Ane nuunikka hagaa malabaa meezetoos.

Silkkee haahuwan de'iya asaa matan de'iya asaara gattiya zammaana 'tekinoloojee' ehiido miishsha. Huuphiyan qaciyo shaashee qumaa kaattiyo wode huuphiya binnaanay qumaa bolli wodhdhinaadan teqqees.

Wolaytta asay ba keettaassinne ba naatussi immiyo sohoy keehippe maalaalees. Naati lo"idi daana xaykkonne gaden uuttaynne Karen kuway xaykko eta shemppoy wodhdhi gelenna.

Asaa naati bantta de'uwa kaalettanawunne ba keettaa asaa ayssanawu ay oosuwakka oottanawu guyye geenna. Ha oosiyo oottidi aqiyogee keehi maalaalees tana!

Wolayitta dichchaa kuwaazziyaa kaa'iyaa naatu yaraara kuwaazziyaa baaxiyaa woyikko annaaciyaa gayittana dembbaa geliiddi diyaa yarayi ayiba yaraa geeteettii? Oonee xoonanayi?

Issi kuwaasiyaa kaa'iyoo dembbaa giddon yelaga naati kuwaasiyaa kaa'anawu ya baggaara de'iyaa aaturanne qassi ha baggaara de'iyaa naatura annaacettiidi de'oosona.

Nu so geliyabay nu kahaa yaagiyaa xuufiyaa oyqqida naaqqashsha gaazexay dumma dumma qofa shiishidi de'ees. Hagee gazexxay daroto tana nabbabanawu keehin ufaysena.

Adil"e nne maata meray de'iyo maayuwa maayida na'iya ba kushiyan zaarettadakka adil"e gidiya curqqaa oyqqa eqqaasu. I maayuwan Daamoota deriya misilee de'es.

Issi bitanee booraa goyyiiddi beettiyaagaa gidishin issi kushiyan kaduwa oyqqidi hinkko kushiyan aybaa oyqqidee? Qassi a maaddiya hara asay heeran de'iiyye baawee?

Xoo'iyaa laa'ettida haattaynne carkkoy kiyiyoogan asaa naatu bolla sawettiya miishshay beettes. Ha miishshay lo'o miishsha ayssi giikko meecettabeennagaa gidikkokka bollaa xinqquwaa guuttes.

Ha"i nu wode benippe daruwa zammaana gididaagee asay oyqqiyo mattooqiyakka dummayiis giyogaa. Hegaa gishshawu taani diijitaale mattoqiya oyqqennan sooppe tohonne shoddikke.

Moochchenaa booraago gonggoloy wolaytta sooddo ambban de'iya zannaqa sohotuppe issuwa. Yelagatinne dumma dumma zannaqanchchati dumma dumma wodetun ha sohuwa xomoosoosona.

Hagee darotoo naati hara asaa balettenan ba kanchchee yettaa siyanawu maaddiyaa meray karetta gidido huuphphiyaara yuuyi aadhdhiyaa hayttaa silkkiyaa getettiyaagee magani lo"ees!

Wolaytta sodo yunvrshe abbiya kunttisanawu xeegiyo tamaare naatussi gelliyo xeessa erissidi de'ees. Ha sohuwan gallasaaranne hara qassi ettappe koshshiyabakka kunttana mala hassayisees.

Huuphiyan paraa cimbbaappe oosettidaagaa a malatiyaagaa sikkikko ayibanne huupheppe xeelliya asawu dummatenna. Gudichchay hayttaa lukkidi darotoo macca naati wottiyo miishshaa.

Beni wolaytta maataa keetta huyggiyaa qol'uwaappe dummaayanawu asay go'ttiyo woykko medhdhiyo goday quruxxuwa geetettees. Qurixxoy maldduwaa maqqappe, badalaa maqqaappe hegadankka harabbaappe giiganawu danddayees.

Kare medoossatuppe issuwaa gidiya geleshshoy woraappe kiyidi dembban awaa ho'es. Appe guyye baggaaraworay sikki uttidaagee kare medossati geessiyogee diyagee beettes.

Keehippe daro zamaana buquray woykko so miishshay de'iyo keettay ubba xeellanawukka coo lo'ees. Ha keettan aayiya sawuwan woriya tukkiya tigawusu.

So giddon yaanne haane ekki yuuyidi go'ettanawu maaddiyaa qeeri bashiyaa giyan wottidi bayzziyoogaa be'iyoo wodiyan shamanaw tana keehi ufayssis .

Wolaytta biittaa asay bonchcho qumadan qoodiyo cora qumatuppe issoy boyyiya. Boyyiya sawo bambbariyaranne maattaara immiyakko kallaas giidi aggiya asi de'iyaba malatenna.

Wogga gimbbiyaa woykko pooqiyaa be'iyo wode tana aani da da gees gaasoykka pooqe wolqqaama marccuwaa keexettees. Qorqqoruwaan dirssaa diriyoogee tana ufayssiyaaba.

Dumma dumma miyo mittaa ayfetuppe giigiya juusiya giyogee uyiyo wode ayba mal"eesinne wozanan irxxi giya ushsha giidettii! Shin ha"i marccuwa daruwa ekkees.

Naa'u naati wolayttatettaa qonccissiya zo'o karettanne adil'e ciishsha meray de'iyo maayuwaa maayidosona. Ha eti maayido maayoy eta keehin puulay uttis.

Zarphphiyaa giyogee asay pinnanawu danddayenna olatunne haattatu bolli yegettidi asay a yedhdhidi pinnanawu maaddiya miishsha. Baddeessan erettida zammaana zarphphee de"ees.

Heezzu attuma naati boottaa maayidi eqqidaageetu sinttan issi macca na'iyaa sa'an quchchu gaada uttaasu. Attuma naati Toophphiyaa banddiraa xoqqan oyiqqidosona.

Aahonne aaca maatay de"iyoosan maanawu miizzay ufayttes. Miizza heemmiya asay payya maatay diyo sohuwan miizzaa yeddidi bana koshshasaa baanawu danddayees.

Uyanawu go'ettiyo ushshaa gidin qassi hara bullachcha keettaa ushshaa aani wottanawu maaddiya bootta miishshay beettes. Qassi awukka baggasaappe xade bootta gidishin qassi wogga oyqiyoosayikka de'es.

Dumma dumma yunverestteti bantta shuuriya gidduwa puulayiyo hanotan keehippe ufayssees. Yunverestteti hagaa mala geeshshatettaa oosuwa minttidi oottennaakka ooninne saro gelidi saro kiyanawu danddayenna.

issi me'anaaniya keettay beetiyaagaa koliya naati diyaageeti beetiyaaageeti bantta kushiyan oyqqido miishshay lo'ees. assi diya keehi maadiya eeshshay asa keettaa laalanaassa.

Hagee mashinee dumma dumma likiyan giigida woraqata koshiya likkiyan qanxxidi go'ettanawu maaddees. Hagaamala taani beada erikke. Daroto zamaana miishshata interinetiya gidoppe koyayda be:aysi.

Ogiyaa doonan sawo maataa, bambbare qaariyaa, tuummuwaanne yenjjeeluwaa miccidi bayizziyooge ayiba lo''es giideti. aagee woreekka gammaappe aaddhdhiyoo gishshawu daro asayi zal''es.

Dumma dumma meray asay coomiya suufa mal'iyabay daro qommo xuufiya ba gidon oyqqiddi keehippe lo'ees. Ha coomiyo mal'iyabay minkka ma ma gees.

Issi na'iyaa ya baggaara uttada maayuwaa meecciyo boottaa saamuna shaaran woottada bayzziyosan uttasu. Ha na'iyaa deiyosap giya giddo geidenan aggena gaada qopays.

Beni wodiyappe doommidi toophphiya giddon adussa ogiya zal"anchchatussi haggaazaa immiiddi takkido so mehetuppe issoy gaameelaa. Gaameelati issitoo uyido haattan adussa wodiya tokkiyogee maalaaliyaba.

Hagaan erisswuaa oottisanawu danddayetta yaagiyaa a bollikka qassi dumma dumma misile deiyo malaata oyqqida tappellay de'ees. Appe ya baggaara dumma dummabatikka de'osona.

Haylanddiyaa haattay hara haattaappe dummatiyoy akkamettidanne keemikaalee a bolli gujjettin faabirkkan qum"ettidi yiyoogaana. Mirinddaa lasilaassay asaa bollaassi suuttay pacciyo wode keehi maaddees.

Santtaa doyssidoogaa bollan sawo maataa gujjidi oyttaara ekki ekki miyo wode tana keehi ufayssees. Hegaa xalla santtaa pilaara gattidoogee tana ayba mal'ees gaadii.

Cora boottaa kutta huuphphiyan goozida macca naati maarara uttidi xoosaa qaala siyidi deosona. Ha naati qaalaa siyoy awa woosaa keettane?

Issi gelao na'iyaa miccayda wogga bootta maayuwaa maayada boottaa oydiyan uttasu. Shin hakku xantta bessayda deawusu. A deiyo keettaykka dumma dumma ciishshan kumida keetta gidenan aggena.

Macca naati bantta huuphiya dichchi loytti oyqqiyoge daro aahuwan erettidaba. Qassi eti attuma naatuugaadan qanxxissikko daro injjetenna gishshawu giigissuwa darissoosona.

Giya giddon asay yiidi shammi ba soo epiidi doyssi kattidi ba naata mizzo giidi giyan micci wottido madaban madaban de'iyaagaa aybaa giyoo?

"music" yaagiya xifatee diyo miishshaycengurssaassi beetees. qassi a matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Issi giya giddon donuwaa sa'an miccidi bayzzidi deiyoge beetees. Goshshanchcha shoqqappe zal'anchchay shamidi bayzziyosan hiixidi wottiis. Haga mala zal'ee lo'o. Ayssi giiko gamaa meena ooso.

Deriyan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona. asay bana allaxisanaassi xoqqa sohuwa kiyidi eqqees.

Aayetti bantta miizzappe yeessiddi demiddo oyssa hagaadan sinttaaranne guyeera qacciya ogee aybba lo'iya ooso! Ha oyssan kattiddo qumay kushiyaara pude ma ma geesi!

Issi lo'iyaa keettaa giddon uttiyoode yuuyyiya oydee beettes. Ha oydeekka issisaappe harasaa shiishshiyo wode hemetissanawunne qassi uttido wodiyan guyye baggaara de'iya asaakko simmanawu yuushshanawu injjetes.

Xaaceti issi heeraa woppatettaassinne sarotettaassi zokko meqetta. Mino xaaciyanne dere asaa issippetettay de'iyo heeran daafaynne danoy merettiyo hanotay doona kumiyagaa gidenna.

Hariya gaaree dumma dummabata caaniyogan dere asaa morggiyappe toohuwa denttiis. Ha hareta qassi darotoo asay qohiiddi de'iyogee keehippe wozanaa miyaba.

Nu biitteessi Xoossaappe imettida daro bonchchettida kiike mocona gidiya dottoriya Ahimeda Abiyyi issi shooro biittaarakka olettibookko yaages. Ha asi darobaa poliis.

Wogga asaa gidinkka qeeri naati tiyettiyo wode bollaassi injjetiya baaziliiniya giyo qibaatee ha"i aappun marccuwa ekkiishsha! Ubba asaykka hagaa tiyettiyakko lo'o.

Ha biittaa bollan taani be'anaappe ga uufa yuuyyiobaappe issoynne issoy macca naati haniyo hanotaa. Eti qassi issito menttershshaa issitoo som"uwa giiddi asa shemppissokkona.

Wolaytta wogaa maayuwaa woykko wolaytta asay baalaa wode maayiyo maayuwaa be'iyo wode taayyo gifaataa baalay akeekettees. Lo''iyaa arssa macca naata be'iyoode tana yera yera gees.

Mittaa qanxxanawu go"ettiyoo dumma dumma meraara de'iyaa magaaziyaa yaagiyooge bayzziyoo keettan de'iyaagaa xeelliyoo wode shammaan koyikko woysu biree issoy issoy?

Hagee na'ay kisimawu yaagiyo i haniyobay asawu gelena na'aa. Hagaa na'aa taani beanawukka koyikke. Co corbobattidi banaara beenna caama woggaa wottidi qaphphalattees.

Issi wodala giyosappekka adhdhees gaanawu danddayays shin ha yelagay issi keettan uttidi maayuwaa bayzzidi de'ees. Ikka ha simmid uttid ayfiyan heregappe oosettida ayfiya genttiya miishshaaka wottiis.

Giyaa bollan lo'o mishiree kushiyan giigida dumma meraaranne lo'iyaa qottay de'iyo samppay beettes. Ha samppaykka kattaa wottidi issisaappe harasaa efanawu maaddiyaagaa leemisuwawu bullachan hegaa goshshay merayinne qottay lo'anawu koshshes.

Asaa namisaanne dannuwaa wodiyan kaafiya immiya yarati beetoosona. ha asatuppe guye bagaara maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Taassi kaalo michchiya huuphe keetti baada a giigettada yiido huuphiyan o taani keehippe haniqqettada aggaas. Gaasoyikka xeellanawu lo'ennanne asikka dosenna huuphiya giigettido gishshawu.

Hagee sa'ay qammiko guutta gidin wogga asaa ogiyara aattena ixikko qassi daganttidi harggiyaan oyttiyaa godariyaa yaagiyoo do"ay de'iyaagee hookkidi xeellees!

Cora asati issisan eqqidi pootuwaa denddidi deosona. Ettappe baggay macca gidishin baggay qassi attumaasaa. Ettappe guye baggaara shuchchappe oosettida dirssaykka de'ees.

Kaamiyaa ogiya bollan asay yaanne haa hemettiyoogee daafaa woykko danuwaakko laalettees. Hegaa gishshawu asaassi hemettiyo dumma ogee kaamiya ogiyaappe gaxaara giigana koshshees

Cora macca naati maraara uttidi issippe bantta maxaafaa sinttan wottidi nabbabidi deosona. Hagaamla tamaare naati keehin wonttuwawu hidotay oletiyo naataa.

ha lo'iyaa keettay wolayttan awan beetii? qassi a matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Keehippe qoodi baynna cora asaa sinttan issi barkka eqqidda cima woykko gastta bitane aybba oottidde de'i? Ha bitane aybba maayidde?

Dumma dumma kattaa qommoti shiiqi uttidaagee beettes. Hageetu giddon muuzzee ka'i uttidaagee beettiyaagaa gidishin ta a be'osaarakka tawu saassoy wodhdhi aggis.

Asay issi kataman mata sohaa baanawu woykko issi guuttabaa heezzu gediyaawa baajaajiyan caanidi bees. Shin tana i gunttay hayttaa tulissiyo gishshawu baajaajiya togganawu ufayssenna.

Lo'iya maayuwaa maayida amarida lo'iyaa macca naati beettoosona. Ha macca naatuppe baggay boottaa maayidaageeta gidishin assi baggay qassi zo'o karettanne adil'e ciishsha meraa maayidosona.

Tukkiya uyiiddi bantta huuphiya shemppissanawu tukke keettaa karen uttida asa ubbay kahan umbbumbulettiya qofaa wottoosona nne denttoosona. Na'a issoy borxxoxxidi xeellees.

Xoosso! Xaaxxetiddi xuugiya awan uttidda asaa be'iyoode afuttay ayfiyan yoolliyooles. Keehippe cora asay metoy gayttin biitta bolla uttidosona, xoossay etta maado!

Issi suuqiyaa giddon ziiretidi de'iyaa shittotu sunttay dodirenttiyaa geetettees. Ha dodirenttiyaassi meray lo'iyoogaadan bollan caccafiyo wode shoggaykka haahuwaara biya asaa baakko uuttiyaaba malatees.

Issi erettida kaalettiya aawa gidida gastta bitanee lo'iyaa koforttaa maayidi cenggurssaa xoqqu oottiya mishshaa oyqqidi daraphphan uttidi asaassi yootes. Cenggurssaa xoqqu oottiya miishshanmy wode ehido zammaana buqura.

Laa a huuphpheekka meleera bo'a gididaagee som"oykka aaho gidiyoo gishshawu bo'ay darin borssena! Qassi i maayido shamisiyaa meraykka boottakka gidenna!

ha asati aybaa oottiidi de'iyaba malattiyoonaa? qassi etappe guyeera ay mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa?

Macca asay woykko aayoti giyan bayzziyobati daro asay sooni kattaa kattanawu go'ettiyobata giyogaa. Ubba okashee asay pilaa kattiyode sawuwa tonggu oottidi lo'iyaba giyogaa.

Boottanne gediya ginddiyaara gatti kammiyaa caammati puulawukka lo'oosonaa gediyaassikka keehippe injjetoosona. Ha caammaa zaree wolaytta giddon sooddo ambban giya giddonkka harasankka de'oosona.

Kawoy kessido awaajjuwaa maaran asa ubbaykka ba diyoosan diyoosan mittaa puutiyaa tokkana mala giidi awaajjoogaa siyida asay ubbay shiiqettidi tokkiyoogee keehi lo'es.

Korinttiyaa wolqqaa issi sohuwaappe hara shuwaa epanawu maaddiyaa wogga qooqaa yaagiyoo biratay sa'an eqqi xeelliyoo wode biidi saluwaa bochchidaba malattees!

Dumma dumma asaa maaddiya so gido buquray bayzzettiyo keettan de'iya sinttara poo'iya ooratta buquray aybba geetetti? Ha buqura maadoykka aybbe?

Paappayyee miyo mittaa ayfetuppe issuwa gididi dumma dumma heeratun murutettees. Ha murutay daro haattaa yesuwa ba giddon oyqqiyo gishshawu ulo garssaa irxxissanawu maaddees.

issi maata mala meray de'iyo miishshay diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dumma keehi lo'iyaabatikka de'oosona. ha miishshaa sunttaykka zaafiyaa geetettees.

Wolayittaa asaa meeziyaa menttada molxxu gaada tamaarida macca na''iyaa ba taamaardo timirttiyan gutaara kiyada oosuwaa ootiyoode ayiba lo''ii. Ha na''iyaa keehippe mino.

Bankke keettan oottiyaa oosanchchay de'iyaagee ba oosuwaa minttidi oottes. Hegaa kaallidi daro asay he bankke keettaa yiidi ba miishshaa yan qoraphphes.

Xaaceta woykko poliseta be'iyo wode taayyo qopettiyaabay eti heeraa sarotettaa bollan kaa'iyo beeraa akeekettees. Xaacee heeraa sarotettaa naagiyoogaa xalla gidennan kawotettaakka bonchchissees.

Hagaa mala qeeri tamaare naati keehippe yiilloyoosona. Odin odinkka siyokkona ubbatoo haayite giyoode yaa boosona biite giyoode yoosona ubba suutta melissoosona.

Boditte katama ayssuwaa keettaa waana kaalettiyaa mantta balcha baqala phawulosi gadaawa gidiyoga qonccisees. Ha bitaniya sinttan haattaa uyiyo siiniyaa bolli wolaytta televzhiniya malaataykka de'ees.

Issi issi asay dumma dumma meraara de'iyaa kiriyaa ekkidi bantta kushiyan oyqqidi daddidoogee asay bason go'ettiyoogaa be'iyoo wode ayba lo''es giidetii.

Xooso ne asha! Hagaa mala qoodi baynna doozatti shiiqiddo woraa woykko daraa yeletosappe be'a erikke gaana danddayetees. Ha woraa gidon daro doozatti de'osonna.

Beni taani guuttatettan koyro kifiliya biron geliyo wode wolayttatto maxaafaa bollan nabbabanawu lo'iyabay xaafetti kumi uttiis. Ha"ikka tana he maxaafaa demmikko nabbaba nabbaba gees.

Toophphiya Kawotettaynne dere asay hashetiyogan oosettiidda dichchaa oosoti keehippe galatettiyageeta. Ha sohoti amarida woodiyappe simmin zannaqa soho gididi daro miishshaa demissana danddayees.

Anaaxeti keetta keexxanaw go'ettiyo cora mismaariyaa korojuwaara bantta xeesan oyqqidi pude kiydi keexxiyaageeta be'iyoo wodiyan he asatu oosoy keehi malaales

yoos booss yaagiya xifattiyaassi meraya tana aybba yashshii! qassi appe bola bagaara diya issi na"ay asaassi aybba lo'iya kiittaa aattii?

Beni koronaa giyoo hargee biittaa gelidi asaaubbaa barchchiyaa bessiddinne qassi luxetta keettaakka gorddissidoogee he wode nuna ayba iitis giidetii .

Mittaa putiyaa biittaa bolli moogada biron tokkayda de'iyaa issi mishiriyaa bootta sharbbiyaa ba qooriyaan xaaxada qassi baassi zo'o mera shuraabiya maayasu.

Hiwoote katta keettaa giyaagee beettes qassi a bolli de'iyaa misileekka xeelliyoode ma ma giya kattaa. Ta xeelan hasoo gelidi kattaa maanawu oychchiyakko kushiyaara ma ma giya kattay de'es.

Issi issi asay dumma dumma oosoya oottidi he ba oosuwan minnikko daruwa eretteesinne duretees giyogaa. Issi bitanee asaassi ba oosuwaba odees.

Issi aaho geeyyi uttida lo'iyaa ooso keettay beettes. Ha keettankka wodee ehido zammaana miishshay xaraphpheezzaa bolli beettiyaagaa gidishin ha mishshaa cadda cadda kaa'iyoogaa keehin dosayis.

Qeeri naata be'iyo wode tawu wozanay coo ufayttees. Danddayettiyaaba gidin qeeri naata dichchiyaa asay ubbay ba naata sheleeshidi dichchiyaakko tana ufayssees.

Tohossa toophphiya dalgga manttiya kawotettay ooratta luxettaa hiillan dumma dumma doonatun maxaafaa xaafissiis. Ha maxaafati luxettaa boolumatettaassi gita beeraa bessoosona.

Bodditte ambbaa aysuwa daro wodetussi kaalettidanne kooriideriya oosuwa doomissida izaawatuppe issoy mantta baqqala phawuloosa. Ha manttaaway heeraa ayssiyogaappe gujuwan ba de'iyo heerankka daro bonchcho asa.

Issi karetta meraaranne qassi bulla meraara de'iyaa parati dembbaa kooretti uttidaageti giddo baggan adil'e ciishsha mera sharbbiyaa maayida mishiriyaa eqqidaara beettawus.

Issi keettaa penggiyan birhanu katta keettaa yaagiyaa xuufekka de'ees. H keettaa karen uttiyo oydekka de'ees. So biyosan qassi dirssadan tokkettida ciishshaa doozay de'ees.

Hagee maattaa asay ayanawu darin waayettenan demmana danddayiyoo pabirkkaappe oosettida maattay qorqoruwaa giddon de'iyaagee biran woysaa ekkiyaaba milatii? eta meraykka ayi milatii?

Ha naa"u goggiiddi de'iya soossoy wolaytta moottan bolooso Bombbe allaanan beettiyagaa gidishin ha sohuwa baanawu taani keehippe daro koyyiyogee erettidaba.

Toophphiya hawwaaraate woosa keettan bodditte sabakay layttan layttan wolqqaama ayyaanaama shiiquwa polees. Ha shiiquwan beettidaageeti xoossaa galatoosonanne dumma dummabatussi woossoosona.

Saynnisiya eraa go'ettiyoogan zammaana ogiyan dichchido Afikattoy loyttidi pude diccennan ayfiyan zinqqetti uttiis. Ha Afikattuwa qommuwassi shonggay keehi pala lo'ees

Wolaytta asay xaletettawu go"ettiyo maataa qommotuppe issoy dambburssaa ha maata qommo xalee meqqida asatettaa kooliyogaa baggan laggetiyabi baynna xale qommo.